Mayi aliwo amemele umwana agwatile ingubo imaali umwana ali mungubo musweta muwanga amemele mu zingubo ilimo butandarafu umwene agwatile bulaka agwatile imali mukyigona mulimo misaala mimali nibyekyitakataka.

zinzu zikole ziliya nibabatu kulugudo ku kuliko batu bakulu badatu numwana umujekye enyene lugudo lwekitakataka

Abantu bali iya basanyukile bagwatile abandi bati bunyela mwa mwa umulala asudile umwana kumugongo bandi balikushina. Umulala ali mungubo intandafu umulala ilimo buwanga ni bumali.

Umusawu ali kujanjaba umulwaye.

Baliha baseza ni bakasi ni babana bajeche hene haliwo inzu mayi alikuba babali kuchina bakusilila batu bachina mwenya

mayi amemele umwana ali kugona awambile makono eboyele kitambala kyilimu bimuli bilimu bumali nibuwanga

ofici iliha iwofici ilimo bitu byesi babonelamo bifanani ni byesi bawandikilako ilimubumali ni buwanga TV TV naye iliha